Nyebbam gaasa, nyebbam maajum ɓe ɗo wuja ɗum on ha gaasa heɓa ɗelkina gaasa, vo’inna gaasa, ɓalwina gaasa, juttina gaasa bo. Kanjum ɗo ɓe ɗo moorira be maajum.

Ɓikkoi on hababal fijirde, ɓikkoi ji on ɓeɗo ɓorni burna pat riga maɓɓe orenj, ɓeɗo dari ɗon worɓe haɗɗon ɗo bo roɓe, ɓe ɗo dari ɓe fijan ɓeɗo waɗi laayi.

Gaasa haa hoore debbo, debbo on, o ɗo acci gaasa maako, o ɗo fawniri gaasa maɗko man, o tarni ɗum juuti, amma na walay haa ɓaawo maako, o ɗo haɓɓi ɗum on tan haa caka hoore may.

Faune ɓikkoi ji on ɓe ɗo fauni ɗo vurti be jui ɓe nai ɓe roɓɓe gotel gorko, gorko majum oɗo ɓorni jompa mako be hifnere mako ro ɓikoi roɓɓe majum bo ɓe ɗiɗi ɓe ɗo ɓorni iri kare gotel hore maɓɓe ɗo maɓɓiti wala hifnere.

Nyamdu, ɓe ɗo vi'a ɗum snaks, iri je jamanu, kanjum ɗo ɓe ɗo sa’a ɗum on, banta ɗo, ɓe ɗo waɗa ɗum on be fulaawa, to ɓe waɗi fulaawa se ɓe hoosa be kusel, ɓe nama kusel, ɓe sa’a se ɓe waɗa ɗum ha nder, se ɓe sa’a.

Ɓade on je jamanbade robɓe ɓe ɗo faɗa ɗum burtela ɓe majum ɓe ɗo faɗa ɗum bo yaha buki wala ha ɓe baɗatako ɓe ha ɓemajum.

Saare, iri saare nyiɓol jey naane nyiɓol leddi, haa saare maajum. Ɗon dammugal, dammugal maajum jey njamndi, her ɗoɗɗon ɓe nastirta haa nder saare maajum. Haa yeeso saare man bo, ɗon sok’awe haa sok'awe maajum bo, ɓe ɗo moftira ndotti jey gaɗa suudu on, ko bo babal leɓugo haa nder maajum.

Hunde naftirgo ha gasa, kanjum ɗo ɓe ɗo safitira gasa on be majum, do valla ha dasugo gasa juta ɗo valla bo ha itturgo Dan drob.

Himɓe sobiraaɓe. Ɓe ɗo dari ɓe hoosi hoto, ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo waɗi hifnere, be jompaji, gooto ɗo waɗi jompa maako bulu dak bulu, goto bo layt bulu.

Lawol, ɓeɗo vi’a ɗum kolta. koltaya majum ɗo ɓeɗo senditi ɗum kashi ɗiɗi, kashi gotel majum wala ko ɗume ha ɗoɗɗon majum. kashi gotel majum ɗon bo kekeji be motaji ha sera majum hadow majum be do dilla.

"Pilet" je nafturgo ha sare. Na sare ma pat ha himɓe nyamata pat sei to ɓe ɗabiti pilet ngam ha ɗoddon on ɓe wadata nyiri maɓɓe ɓe nyama ha ɗoddon wala ko a wattako ha pilet.

Saare, ɗon dammugal, ɗon winndo, dammugal maajum jey njamndi, hedi dammugal man on himɓe nastirta, ɗon windo bo her ɗonɗon henndu nastata.

Fulawaji ha sare. Ɓe ɗo faunira heɗi sare gefe sare be majum voda den bo ɗo valla ha hokkugo sare henɗu kanjum bona sare ma ko ha babal ɗon ko ofis on ɓe ɗo awira ɗum.

Hunde nafturgo ha sare, be majum ɗon butaji wadugo cha’i, ɓe ɗo waɗa ɗum on haura ɗum be nepa se dollida cha’i majum ko bo to ɓe yiɗi ɓe wulnita nyiri ko bo ɓe wula gortugal ko leɗɗi.

Agogo je bangoru ɓeɗo naftira be majum on ha saare na ha saare matan ha ofis himɓe wawan siga ɗum ha bangoru man kanjum do yaccira himɓe on wakkati.

Jawe: Hunde jungo ha jungo debbo. Owaɗi ɗum on ngam paune. Ɓurna roɓe on naftirta be majum. Worɓe ɗuɗai nafturgo be mai.

Babal nyamugo be babal jaram, hadoddon majum hibbe do yaha duddum yaha nyama nyamdu fere-fere be do mari jaram bo fere-fere.

Gaasa ha hore debbo, debbo on o geri gaasa mako o vo’ni gasa man, den o sendi ɗum reta o waɗi ɗum mabbini mo gite, reta bo o ruffini ɗum sera.

Babal fijirde, babal fijirde bol worɓe on be ɗo dari mofti ha babal majum, ngam ɓe ɗo ɓe fijoɓe on ɓe ɗo ɓorni kareji maɓɓe, kareji man bo fere fere kowa bo fu be irin je mako.

Alluha gengal. Irin alluha man bo ɓe ɗo takka ɗum on haa yaasi. Kanjum ɗo ɗo yecca himɓe on ko himɓe majum sorata, ko bo ko ɓe watta. Banta ɗo, ɗo yecca himɓe on ɗon shaago je ɓe yarirta aiskrim.

Gogul on je faune himɓe ɗo waɗa ɗum hagite heɓa be lara lawol, kobo ɓe faunira worɓe be roɓe pat ɓe ɗo naftira ɓe majum.

Yeri haa noppi ɓinngel debbo, ɓinngel debbo on, o ɗo fawni be yeriiji maako, ɗo guda ɗiɗi haa noppi maako. Haa daande maako bo, o ɗo waɗi sarka guda ɗiɗi, kanjum fu, o ɗo fawniri be maajum.

Alluwa nge'ngal, alluwa man ɗo valla on ha yacchugo himɓe ko a sorata. Kanjum ɗo bo ɓe ɗo siga dum on ha yasi heɓa andina himɓe je ɓe anda ado sora hondeji man. Kanjum bo, banta ɗo, ɓe ɗo yeccha himbe un ɓe ɗo sora nyamdu gortore.

Gasa ha hore debbo, debbo man oɗo mori gasa mako on, gasa ɗo faune'on je robe, toɓe yiɗi ɓe mora toɓe yiɗi bo ta ɓe mora gasa man ɓe waɗa ɗum kala burawun.

Hunde filawaji ɗo be ɗo siga dum on hasare ɓurnama ha sudu ɓe ɓuri sugugo ɗum ha palo ɓeɗo siga ɗum on heɓa voɗina palomajo ko bo voɗina sare ma

Koromje, koromje on kalo diɗi ɓe ɗo sigi ɗum ha yasi, ɓe ɗo waɗa tella majum, ha dow majum ɗon pilosji kanjum ɗo ɓe ɗo siga ɗum on ha nder suudu, ɓeɗo faunira suudu on be majum, himɓe ɗo joɗa on ha do mai.

Sabulu, sabulu'on ɓeɗo soora ɗum haa kanti maanga maanga ha nder lumo. Irii sabuluuji majum bo ɓurna pat rouɓe'on naftirta bee maajum. Ɗo voo’ina ɓandu ɗo ɗiggina ɓandu ɗo labɓina ɓandu bo.

Leeso, ɓe ɗo waɗa ɗum on haa kapintaji nden boo noo ɓe ɗo siga ɗum haa suudu goɗɗo ɗo waala haa dow maajum ɗo warda bee katiifa maajum

Sobiraɓe on ɓe ɗo jodi ɓe ɗiɗi, ɓe ɗo ɓatti ɓe hosi ɓe hoto, ɓe pat maɓɓe, ɓe ɗo waɗi hifnere maɓɓe, ɓe do ɓorni gare maɓɓe, gare maɓɓe, majum iri gotel, zubi maɓɓe on tan fere fere.

Lesso, irin lesso jamanu ɓeɗo siga ɗum on ha sudu ɓe ɗo wada katifa ha dou majum sei ɓe walira ha dou majum dada, baba, be bikkoi ɓe ɗo wala ha dou majum.

Flawaji flawaji majum ɓedo waɗa ɗum on ha nder sare ko bo ha yeso sare, ɓeɗo waɗa ɗum on ngam ɓe faunira sare majum ɓeɗo vo’ina sare be majum ɓeɗo yar na ɗum.

nyebbam je gasa. Nyebbam ɗo. Ɗo waɗa gasa ɗiggi fere ɗo itta amosani je hore ɗanɗur kenan.

Koromje ha palo. Koromji ɓeɗo joɗira ha dow majum on ɓeɗo siga ɗum faunira palo be majum, na palo tan ɓeɗo naftira be majum ha babal kugal, ɓeɗo joɗira ha dow majum.

Leeso be wodrob, be drowaaji, be babal jooɗugo. Leeso maajum ɓe ɗo siga ɗum on ha nder sudu, heɓa faunira nder sudu be maajum. Ɓe ɗo waɗa katifa on haa dou maajum wala. Wodrob bo, ɓe ɗo siga kareji on ha ɗoɗɗon mai.

Laɓɓi laɓɓi man ɓe ɗo fauniri ɗum iga jungo man ɓe ko ɓe ɓorni ɓe maɓɓi hunduko laɓɓi majum, Laɓɓi man bo ɓe ɗo hirsira on be majum.

Debbo ɗo fawni, o waɗi himar maako, o maɓɓi hunduko maako, be kine maako be fesmaks, o lori o waɗi gogul ha gite maako, o ɗo jogi woya maako, be booro maako.

Nyiri je jamanu kanjum do nyiri on je be nyamata marori kanjum ɗo ɓe do wada jolof be majum ɓe ɗo wadi rabo hako be man. Be he’i karod mabbe be atarugudo mati be hauri be kabej maɓbe hasera.

Riga je faune riga majum ɓeɗo sora ɗum ha babal ɓe sore kareji ɓeɗo viya ɗum butik. Riga majum worɓe be roɓe pat ɓe wawan ɓe ɓornira fere bo ɓeɗo waɗa riga jangol be majum.

Diina! Qur'an on be sigi dum bedo janga. Bedo sigi dum hado sallaya. Sallaya bo, ko be julirta on be majum. Kanjum bo Qur'an man bo, be do jangira on be majum

Sare, Sare majum irin nyiɓol je nane, ha sare majum ɗon dammugal, dammugal majum bo je kwano ɓe ɗo fali ɗum ɓe kwaɗo hedi yasi, ɗon dagali ha yesso sare majum ha dou majum on bo himɓɓe joɗata.

Hunde sorgo ha lumo, kanjum ɗo urdi on ɓe sorata ha ɗoɗɗon majum, kanjum ɗo, ɓe ɗo wuja on ha nafki, ɗo wari ha fere-fere, ɗon je ɓalejum man, ɗon bo je kolba danejum, ɗon bo je kolba bulu.

Gaasa ha hore debbo. Debbo on, o ɗo mori gaasa mako fere, fere bo ɗo sanci moraka. Gaasa ɗo, rowɓe on ɗo faunira be maajum, ɓe ɗo mora, fere bo ɓe ɗo haɓɓa ɗum.

Abarba ɓe ɗo nyama ɗum on, ɓe ɗo setta ɓawo majum to ɓe setti ɓe timmini se ɓe ta’a ɗum nyama, ɓe ɗo sora ɗum bo ha lumo.

"Gasa" ha hore ɓingel debbo debbo on oɗo sanchi gasa mako o geri ɗum o fauni ɗum o senditi gasa man kashi ɗiɗi gefe fere sai o rufi ɗuɗɗum hedi sera gefe fere bo hedi yeso.

Waya: Ɓikkonji on naftirta be majum ɓeɗo fijira be majum. Waya ɗo to ɓe sonni ɓe, ɓeɗo waɗa zane ha dou majum wogga. Ɓeɗo waɗa bo bindi ha dou majum wogga. irin wayaji majum ɗo mari kala fere-fere awawan to a zani hunde wogga.

Faune, Debbo'onni oɗo Fauni mako oɗo Dari. oɗo Ɓorni riga mako judɗum je les. Les majum bo ɓe ɗo Fauni ɗum, oɗo Suddi Gele mako Pink oɗo wadi Ɓoggol daande Mako.

Sobiraɓe, himbe be do dari be hoosi hoto be ɗiɗi man be do waɗi hifnere maɓɓe be do borni jompa goto do wubbi goto bo do jogi waya maako.

Nyiɓol sare, nyiɓol sare on irin je jamanu ɓeɗo penti ɗum danejum. Ha yesso sare majum bo ɗon dammugal je nastirta nder sare majum be windoji, ɗon tal ha les majum bo be ha ɓanɗu sare man.

Jaraɗam njamanu, njaram ɗo ɗo wara be urugo fere fere, fere ɗo ura a barba a barba, fere ayaba, wala no wala.

Korowal jei jamanu, korowal man himɓe ɗo jodira ha dow majum on, beɗo siga ɗum ha palo, kanjum ɗo kona ɓesiga ɗum ha palo, ko hababal kugal ɓeɗo siga ɗum joɗa.

Honde limiteja je jamanu kanjum do be do lima on be majum, be do haura nombaji be nombaji se hokka nomba fere ko bo be do haura nomba do be nomba do se be wada mainosen se hokka ansa.

Sare je nƴiɓol jamanu, ha sare man ɗo mari hawa ɗiɗi, ɓe ɗo mari windoji je gilas, ha yeeso sare man bo ɗon dammugal je jamdi, ɓe ɗo vi’a ɗum ged, Kanjum ɗo kanjum on laawol goɗɗo nastata nder sare majum.

Deftere ɓeɗo jangira be mai nden bo ɓeɗo vindira be majum. Ɗon je ɓe vindirta be mai wala ko ɗume ha nder majum an on a warata vinda. Ɗon bo je ɓe janginta ma on ko bo ajanga be hore ma.

Hunde nafturgo haa saare, ɓe ɗo wi'a ɗum sallaya. Sallaya ɗo bo, ɓe ɗo we’ita ɗum on, ɓe ɗo juula haa dow maajum. Kanjum ɗo, be ɗo yahira julurde be maajum, worɓe fu ɗo yaha salla idi be maajum.

Babal fijirde! Worɓe on haa babal fijirde, ɓe yahi haa fijugo bol. Ɓe ɗo ɓorni kareji maɓɓe je fijugo bol majum. Riiga maajum peppetel, sarla mai fu peppetel. Ɓe ɗo faɗi paɗeeji maɓɓe je fiyugo bol.

Ɓinngel debbo on, o ɗo fawni ɓanndu maako be kare atampa , a junngo maako bo o ɗo waɗi lalle, o ɗo dari ɓili junngo maako haa dow reedu maako,o ɗo waɗi sarka maako ,haa ndaande maako.

Yebbamji be sabulu, ɓe do lotira yeso on. Ɗon bo je ɓe wujirta yeso, je ɓe lotirta yeso majum. Ɓe do lotira yeso on heɓa diggina, yeso waɗa haske labbina ɓandu fere Bo ɗon je ɓe wujirta, bo kanjum fu ɗo labɓina ɓandu on.

Zane debbo on do wada penti, zane man hanjum odowada koloji fere-fere. wadi don balejum don yelo don blu don orange.

bingel debbo on o do fauni hore mako o do mori gasa mako o wadi morri majum gorgotel oo rufi dum hed bawo mordi bo hunde fauni on je robe be do mora

Waccuje waccuje ɗo ɓe ɗo aykka ɗum on kanjum ɗun bo ɓe ɗo sora ɗum on ha lumo fere ɓe ɗo haura be dibino be kwakwa ɓe ɗo nama ɓe waɗa jaram waccuje be majum.

Wait ot, ɓe wawai bo ɓe ɗo vi’a dum gari. Ɓe ɗo harnina bikkoi peppetom yara. Fere bo har maube maajum, ɗo yara ma. Kanjum ɗo, ɗo vo’ina ɓandu, ɗo waɗa bo haara.

Babal on je nyamugo worbe on be 4 ,be do jodi ha tebul gotel bedo nyama nyamdu zamanu bediyam bejaramju zamanu ha sera mabbe.

Bokati, bokati man ɓeɗo siga keyam haɗon on ko bo siga fe fede ɓeɗo yiwira be majum fede ɓe ɗon lotten be man fede bo ɓe dayayogadi on be majum.

Deftere: Deftere ɗo bo je jangirde ɓe ɗo sora ɗum on ha babal shagoji ɓe sorata defteji. Kanjum ɗo ɓe ɗo jangira be majum on fama. Ɗon bo deftere majum ɗo senditi kashi ɗiɗi. Ɗon je goɗɗo on vindata ha nder majum ɗon bo je vindinga baɗo.

Moftorde siyasa himɓe on ɗo mofti ha babal majum ɓe ɗo wada taro jesiyasa, kanjum ɗo ɓurna maɓɓe ɓe ɗo waɗi hifnere ha ɗo mabbe, fere bo wala hifnere ha dow hore.

Gasa ha hore gorko, gorko on o ɗo fauniri gasa mako, sera gasa mako man o do usti gasa man, je dow man bo o ɗo acci ɗum, oɗo fauni ɗum, oɗo waltini ɗum, kanjum ɗo se to goɗɗo on yiɗi laɓa, to bo ayiɗa bo a acca gasa man a faunira be man.

Tutawal: Tutawal majum je leddi yaasi kala leddi pat ɗo mari iri tutawol majum. Tutawol majum bo ɗo yecce himɓe on haa leddi goɗɗo woni banta ɗo ɗo mari kolo guda tati don danejum, boɗejum, be iri ndiyam ɓokko-ɓokko.

Leggal, ɓe awi ɗum on hasare, heba vodina sare hokka ɗum kola boɗɗum, kanjum bo ɓeɗo waɗa lekki be majum ɓeɗo vi’a ɗum dogon yaro.

Debbo on odo dari fauni ha hodu mako don halagare, o do jogi jungo mako odo borni gele mako odo suddi gele mako odo borni rigawa mako juddum je a tampa.

Alama je yeccugo himɓɓe haje ko a sorata, kanjum ɗo to a waɗi a ɗo andina himɓɓe on heɓa ɓe anda ko be a sorata, heɓa ɓe wara ɓe soda.

Bingel dewel famarel latingel jodiingel ha mabbodel dammugal laatingel jodi ngel ha mabbode dammugal jogingel hore mabbongel bite.

Paune, gudel be paune, kanjum ɗo ɓurna pat rooɓe on naftirta be irin materiyalji maɓɓe majum, materiyal majum ɗon mari fulawaaji bakgirawun majum ɓaleejum ɗon daneejum ɗon bo boɗeejum.

Zane goɗɗo himɓɓe on waɗata, ɓe ɗo zana ɗum heɓa siga tarihi, ko bo siga ha sare, heɓa faunira sare be majum, ko bo ofice babal kugal.

leso, leso do be do wada dum on hasare, be do siga dum on hassare ha nder sudu ,kanjum do be do wada katifa on ha do majum ,be do walira ,be do faunira nder sudu be majum, himbe on walata ha dou man.

Sobiraɓe: sobiraɓe on ɓeɗo dari ɓe joi ɓe hosi hoto ha babal laɓal, ɓe pat maɓɓe ɓeɗo waɗi hifnere maɓɓe ɓeɗo borni jompa maɓɓe, komoi fu be kolo jei mako.

Droowaji, jey kaataako, haa droowaaji man ɓe ɗo waɗa siga on, haa ɗoɗɗon majum, droowa man boo ɗo warda bee leeso majum bee wodrob, kanjum ɗo ɓe ɗon siga ɗum on haa nder suudu.

Faune ha shagoji ɓe sorata limseji je faune, riga juɗɗum on je atampa ɓe waɗi ɗum zubi ɓe ɗo ɓorni ni hunde, amma kanjum ɗo na goɗɗo on ba.

Fawne, debbo on ɗo fauwni ɓandu maako, o ɗo fawni riiga maako, o waɗi riiga maako daneejum bee golden, o ɗo jogi Booro maako vakki, o ɗo waɗi Googul maako haa gite.

Fulawaji, fulawaji ɗo ɓe ɗo faunira sare on be majum, fere ɓe ɗo siga ɗum ha ndir sare, fere bo ɓe ɗo waɗi ɗum ha yesu sare, kanjum ɗo ɗo valla on ha faunugo sare majum voɗa.

Hunde nyamugo ɓeɗo ɗo vi’a ɗum piya, piya ɗo ɓeɗo nyama ɗum on, fere ɓeɗo ɗo waɗa manda, nyama fere, ɓe ɗo lofita ɗum nder haburedi sai nyamira, fere bo ha nder nyiri on watata.

Ɓe fawni babal, fawne maajum ɓe fawni ɗum bee bolom-bolom. Kannjum ɓe waɗi iri bolom-bolom guda ɗiɗi, kolo maajum gudaa ɗiɗi ɗon daneejum bee boɗejum ɗo mari dammugal, Ha dammugal man ɓe fawni.

Debbo waɗi halagare ha jungo maako. halagare do gorko bo debbo pat wawan naftira be maajum ɓe do faunira on be maajum.

Siyasa, himbe siyasa on be do dari be didi be pat maɓbe be do borni gare maɓbe danejum goto do jala o do wadi gogul mako o do borni hefnere bodejum.

"Kulaji" kulaji ɓe ɗo naftira on be majum ɓe ɗo waɗi ra nyiri ha nder majum. Kanjum ɗo ɗo joɗi guda nai kolo majum bulu kanjum ɗo ɗo valla on to waɗi nyiri ta fe’wa.

Faune, ɗo goɗɗo o ɗo fauni mako o ɗo dilla. O ɗo ɓorni riga mako haf jompa, o ɗo waɗi salla mako jei jins. O ɗo faɗi paɗe mako, o ɗo dilla ha lawol.

Nyamdu je jerman bedo viya ɗum indomi, do burna nyamdu ɓikkon on, ɓikkon on nyamata ɗum, amma mauɓe man fu fere ɗo nyama ɓe wadi ɗum ha plet.

Nyiɓol timmaka be blok boɗejum. Kanjum ɗo ɓe ɗo nyiɓa on ɓe timminai fere ɓeɗo wafi leggal ha sera mai. Nda ɗo wodi dammugal ɗon windoji.

Debbo on o ɗo fauni mako, o ɗo dari, o ɗo ɓorni riga mako be skirt. O ɗo tari hore mako be gele. Kare mako mai je a tampa.

Hunde kugal ɓe ɗo viya ɗum chovel kanjum ɗo ɓe ɗo naftira be majum on hababal ɓoftugo ba leddi, ka’eji, ko bo siminti je ɓe arti be kwaɓi.

Drinks kanjan dot ɓe ɗo siga ɗum on ha sare, fere ɓo shagoji kanjun ɓo ɓe ɗo hawrs ɗum on ɓeɗo wada hunde jamanu ko bo ndiyam heɓa fewa.

Nyebbam. Nyebbam majum je banɗu. Be ɗo wuja on to be wiwi ha banɗu. Borna pat robe on naftirta be majum. kambe on wujata ɗum, ɗo ɗelkina be banɗu vo’ina banɗu.

Ledɗe ɓe tei leɗɗe on ɓe wari ɓe sigi ɓe mofti, kanjum ɗo ɗo valla on ha defugo nyiri a defan nyeri, a dolliran diyam be majum, a waɗiran hako bo be majum to a huɓɓi.

Kuɗe naftirugo ha gésa, kamjum ɗo ɓeɗo naftira ɓe majum on ha gésa ɓeɗo wasà leɗdi ɓe majum, to ɓe wasiï sei ɓe tigga ko ɓe tiggata sei ɓe lora ɓe maɓɓa leɗdi majum.

Shaago je kare hite. Haa shago man ɗon empiji, be hunde chaaja, be bo sola. Kanjum ɗo ɓe ɗo waɗa ɗum on haa naange chaaja, to chaji sei wadda hite, haska babal.

Fijerde himɓe on ɗo fijira bol hababal fejego bol majum, ɓe pat maɓɓe ɓe worɓe, himɓe fijata bol majum ɓeɗo ɓorni kare maɓɓe je fijirde bol man, kare majum bo kare man peppetel on rigoon be salla maɓɓe petel.

Kurkur ɓe ɗo defira be majum, ɓe ɗo waɗira ɗum ha nyamdu hokka kalaji nyamdu man, fere bo ɓe ɗo wuja ha ɓandu maɓɓe ngam ɓe voda heɓa ɓandu maɓɓe mai ɗigga.

Debbo oɗo fauni ɓandu mako be riga mako boɗejum be danejum, oɗo haɓɓi kesi mako oɗo waɗi paɗe mako, oɗo haɓɓi agogo mako ha jungo mako, gasa mako bo osanciɗum o rufi ɗum ɓawo ɓawo.

Kare fawne, debbo on o fauni be kare mako peto peto, oɗo waɗi riga be salla be paɗe, paɗe mako be riga mako girin o waɗi tomat be salla mako bo ɓalejo.

Hunde hokkugo hendu ɓeɗo vi'a ɗum fanka. Fanka ɗo ɓeɗo haura ɗum on be nepa fere bo be sola ɗo hokka hendu kanjum ɗo a wawan a waɗa to ayiɗi ɗuɗa sai a kunna ɗuɗa to ayiɗa ɗuɗa bo sai a usta.

Nyembam wujugo nyambamji majum be do tarni ɗum be do wuja dum on ha bandu, kanjum do do vo’ina bandu do ɗelkina bandu, do labbina bandu, do diggina bandu, burna pat robe on naftirta be majum.

Nyebbamje gasa, nyebbam man be do wuja on ha gasa to be lotti gasa majum do walti na gasa do diggi na gasa do urna gasa bo do kara gasa.

Facebok kanjum ɗo applicasion on je nasturgo lara ko duniya wontiri ha nder majum a fottan be himɓe fere-fere je a andaɓe kamɓe on wartata sobiraɓe ma.

siyasa maftal on je siyaasa. Goɗɗo siyasa maajum gamjum on hayeso, karrebe mako bo ɓeɗo tokki mo e ɓawo fere bo haseraji mako.

Ɓe waɗi ɗum haa nder maaroori defiinga, salag maajum, ɓe ɗo kuwaɓira ɗum on, hawra ɗum jiɓira be baakuru, ndaa kokumba, ɓe he'ehe’i kokumba haa nder maajum.

Debbo mauɗo, o fauni gaasa mako, yeso mako, o waɗi riga mako, owaɗi sarla, oɗo jogi waya mako, oɗo waɗi yeri mako, be sarqa mako.

Nyamdu, Marori be Gortugal. Marori man ha nder majum ɓe deferi ɗum be karot be Girin bins be Pis ha nder majum. Ɓingel'on ɗo nyama Nyamdu man be Shokalije be laɓe ha Nyamdu man.

Leeso je asbiti, leeso man ɗo valla on ha hosugo nyauɗo, ɓe tura ɗum yara ha bbabal fere, ɗo valla on ha hosugo mo wawata ko ummugo sei to ɓe efti.

Hipneje, Hipneje man guda ɗiɗi ɗo sigi desin majum fere fere, kanjum ɗo worɓe on naftirta be majum ɓeɗo waɗa ɗum on ha hore mabɓe faunira vurta.

Shargo on manga je sorugo hunde jamanu, ha irin shagoji doe wala ko a heɓata, ko ha doɗɗon to a yahi a subtan ko h a yidi on pat, a haura babal gotel, to a ummi sei a yaha atawa goɗɗo mo ɗo joɗi ha doɗɗon majum, sei a yari namo, sei o vindina ma cede ma a yoɓa.

Faune goɗɗo on ɗo fauni be kare mako, o waɗi kare blu o ɗo waɗi ngare mako be jompa ha ndar o ɗo dari ha yeeso flawa, ha kare majum yari zubi.

Gasa ha hore ɓingel debbo on be mori mo be gasa mako, ha gasa man be wadiri ɗum be ribom ɓe haɓɓi, ɓe rufiri ɗum hedi ɓawo, yaso mako man balejum.

Himɓe on joɗi ha pellel jangirde ɓe jodi ɓe ɗo jangina ɓe heba ɓe anda ko ɓe andano nden bo ha babal mai a wawan a fotta be himɓe mo a medei tammugo ma a fottan be mako.

Korowal, korowal iri jey jamanu, ɓe ɗo siga ɗum on haa paalo, heɓa vooɗiina paalo. Kanjum bo ɓe ɗo jooɗira haa dow maajum, naa paalo ma tan, ɓe ɗo siga ɗum on, haa ofisji babal kuugal.

Laɓi, laɓi maajum ɓe ɗo he’ira on be maajum, kobo ɓe ɗo setta, kamjum ɗo ɗo mari ko ɓe maɓɓitra be maajum, ɗo mari ɓo haɓe jogirta be man.

Paune urdi je panugo, urdi ɗo ɓeɗo waɗa ɗum on ha ɓandu ha nder ɓandu, fere bo ɓe ɗo waɗa ɗum ha kare kanjum ɗo ɓeɗo susa on to goɗɗo vurtan ko bo joɗiran ha sare ɓurna pat roɓɓe be worɓe ɓe pat ɓeɗo naftira be man.

Nyebbam wujugo ha yeso. Nyebban majum do be do wuja dum on ha yeso. Burna pat robe on naftirta be majum. Be do wuja dum heba be laba, fere bo heba bandu mabbe digga, voda, delka.

Nyiɓol jey zamanu, nyiɓol maajum ɓe ɗon nyiɓi ɗum on gidan sama. Haa gidan sama mai jey les maajum ɗo mari njamndi dow boo ɗo mari dammugal bee winndooji.

Nyebbam wujugo. Nyebbam wujugo haa ɓandu, ɓurna himɓe ɓe ɗo naftira be majum on wuja haa ɓandu maɓɓe heɓa valla taa ɓandu mai seka, diggina ɗum. Rowɓe be worɓe pat ɗo naftira be mai.

De nafturgo ha sare be ɗo viya dum diraya ,kanjum do be ɗo yorna hore on be majum to debboloti hore mako se o kunna dum be hite se o yorna gaasa mako,

Gaasa, gaasa haa hoore debbo. Ɓingel debbo on oɗo, o sendi gaasa maako maajum ɗiɗi, reeta o mori, o lori o moori reeta maajum. O waɗi jelin yeeso maajum bo o vo’ini.

Hunde je bikkoi ji fijirta ɓe majum kanjum ɗo ɓeɗo viya ɗum woyaje bikkoi on kanjum bingel wawan vinda ha nder majum be lora bo be wogga.

Himɓe sobiraɓe ɓeɗo dari jala, goto ɗo waɗi jompa mako be hifnere, goto bo waɗi sud be goggol, ɓeɗo dari on hababal lama timmungo makaranta.

Kanti manga haɓe sorata hundeji paune ɓeɗo sora hunde paune on haɗoɗɗon majum, ɓeɗo sora nyebbamji on je wujugo haɓandu, ɓeɗo sora sabulu bo jewigo je ndiyam haɗoɗɗon man.

Babal on je jangirde. Himɓɓe ɗo wara haɗo jooɗa, janga, ɓe ɗo heɓa andal haa ɗoɗɗon maajum. Ɓe ɗo valla himɓɓe anda ko ɓe anda no.

karee kuuɗe hiite, toci on je naftirta be hite. Toci man ɓe ɗo haura ɗum be nepa, chaja to chaja ni to akunni sei wadda hiite.

Nyebbam je lotugo yeeso. Nyebbam majum kanjum ɓe ɗo lota yeeso on be man heɓa haska yeeso majum, heɓa ɗelkina yeeso man, nden bo waɗa lekki putte.

Siyasa, moftol on jei siyasa, himɓe mofti himɓe majum bo ɓe pat maɓɓe ɓe worɓe on, ɓe pat bo ɓe ɗo wadi hifnere maɓɓe, be jompaji maɓɓe, fere ɓe ɗo ɗari, fere ɓo ɓe ɗo rongini.

Goddo siyasa on be lamɗo je wuro fere, lamɗo majum o ɗo waɗi midarawol mako be bogol halije mako do jogi sauru mako.

Al'ada ɓeɗo waɗo fijirili al'ada majum roobe, on ɓeɗo jogi jungoji maɓɓe hore maɓbe hore mabbe ɗo sanci moraka ɓe suddai ɗum fere ɓe ɗo fauni hore man.

Goɗɗo on oɗo fauni. Oɗo ɗari, oɗo waɗi salla mako, oɗo paɗi paɗe mako, oɗo jogi jungo mako heɗi ɓawo mako. Oɗo waɗi riga petel ha nɗer, sai o hosi riga ɓe jungo juɗɗum o waɗi ɗow. Ha yeso mako ɗon ɗammugal je get, ɓawo mako ɓo ɗon boket.

Njaram ha nder kofi ɓe ɗo yara ɗum on fere ɗo fewi fere ɓo fewaka, nden bo nyamdu marori kanjubo ɓe ɗo nyama ɗum on, ɓe waɗi ɗum ha nder tre.

Goɗɗo ɗo ɓorni riga mako sheddawa mako yari jubi o wadi gare, ha sere mako bo ɗon mota, o vurtan be mota man.

Sare je jamanu. Sare man ɗo mari hawa tati. Sare man ɓe ɗo tari ɗum ɓe leggal. Ha les majum ɓo ɗon ɓulok, ɗon ɗammugal heje nasturgo je sare man, ɗon ɓo winɗoji ha ɗow ɗoɗɗon man.

Deftere: Deftere be do jangira be majum. Ɓurna pat ɓe ɗo janga ɗum on ha makaranta be janginta ɗum. Kanjum ɗo, Ɗo mari Kashi ɗiɗi. Ɗon jei an on vindata, ɗon bo jei vindinga.

Nyebbamji on je be wujata ha hunduko ,be do faunira be majum be wadi pakejin majum hader leida be rivom hader kanjum do be do wuja on ha hunduko ngam ta hunduko seka hunduko bo elka.

Liɗɗi yooringa, ɓe yorni liɗɗi maajum on, heɓa siga neeɓa. Liɗɗi may bo, ɓe ɗo waɗaa perpeesu be maajum nyaama, ko bo waɗa haa nder haako, ko bo defa ɗum, waɗira jolof be maajum.

Leeso, leeso ha nder sudu kanjum ɗo ɓeɗo siga ɗum on ha nder sudu ɓeɗo fauna ɗum ɓeɗo fauna sudu be majum, leeso majum ɓalejum to bo katifa ha dou majum ɓeɗo walira on ha dou man.

Zane goɗɗo on wari zani ɗum den bo ɓedo waɗa siga ɗum ha suudu ko ha babal ofis heɓa siga pellel majum voɗa.

Babal julugo, roɓɓe on ɗo jula ha julurde kanjum ɗo ɓe ɗo mofti fere be gele, ɗo suddi gele jula, fere bo ɓe ɗo waɗi himar jula kanjum ɗo.

Sabulu: Sabulu majum ɗo dari guda tati. Kanjum ɗo ɓe ɗo hiwira be majum on heɓa valla ɓandu ta seka, vo’inna ɓandu, ɗiggina ɓandu.

Tutawal je leddi yasi, kala leddi pat ɗo mari tutawol maɓɓe, tutawal ɗo ɗo mari kolo guda tati ɗon grin, ɗon boɗejum, be yelo.

Jawe kanjum ɗo sarka on beɗo wada sarka bo ha dande, beɗo habba dum beɗo waɗaɗum on gam faune ɓurna pat roɓe on naftirta be majum. don yeri man yari bo bedo wada dum on ha noppi kanjm bo je faune.

Kare Kuɗe: Kare kuɗe ɗo ɓeɗo naftira be majum on ha babal huwugo to nangi fiwugo kusa, fistugo noti, be ta'ugu katako.

Hunde nafturgo ha hoore, kanjum ɗo ɓe ɗo naftira on wuja ha hoore to ɓe looti hoore, ɗo valla ha lootugo hoore laɓɓina hoore kaara hoore, kanjum ɗo ɗo urna hoore bo.

Babal lootugo hoore, babal maajum e ɗo lootina rewɓe on hoore, haa ɗoɗɗon maajum ɗon bo injiiji jey ɓe yornata Gaasa bee saabuluuji haa sera jey ɓe lootirta Gaasa maajum bee man.

Sɗare, iri saare jey naane, saare maajum ɗo mari dammugal gootel, saare man bo pentidaaka, wala penti pilasta on tan, haa saare maajum, dammugal maajum ɗo tuuri.

Nyiri marori on be hako, ɓe ɗo waɗi ɗum ha nder plet, ɓe ɗo sigi be cokali, ɓe he'i kabeji be hako bo ha sera.

Tattase, tattase majum guda tati, ɗon boɗejum ɗon yelo, ɗon bo kolo ɓokko, kanjum ɗo ɓeɗo defira be majum on, ɓeɗo he’a ɗum moɗa hander nyiri heɓa nyiri majum ura.

Jangirdi ɓikkoi on ha babal jangirde, ɓe ɗo janga ɓe ɗiɗi goto do ɓorni riga denejum, goto bo riga mako boɗejum ɗon defte ji bisuma.

Buuta dollugo chaa'i. Ɓe ɗo juɗa ɗum on haa hite, kanjum ɗo ɓe ɗo naftira haa dollugo cha’i, ko dolla ndiyam ɓe yiwira, ko bo dolla harna gaari.

Ɗo tutawol. Tutawal majum je leɗɗi yasi. Kanjum ɗo burna leɗɗi pat ɗo mari iri tutawol mabbe. Iri ɗo bo ɗo mari kala guɗa nai. Ɗon girin, kolo boko, ɗon bo nɗanejum, ɗon bo bulu, ɗon boɗejum.

Gaasa ha hoore ɓingel debbo, gaasa man oɗo moori gaasa maako, gaasa mai juuti sei o tarni ɗum o haɓɓi, gaasa man ɗo mari kalo ɗiɗi ɗon ɓalejum ɗon bo burawun.

Babal lekki, babal lekki man irin jei gargajiya. Ɓe ɗo mari lekkiji mai fere-fere. Ha ɗoɗɗon bo har be hunde baf, jei lekki pewol.

Doya ɗo hunde nyamugo on ɓeɗo setta ɗum on defa fere to ɓe setti ɓe diffi ɓeɗo nyamira be nyebbam be chitta fere bo ɓeɗo sa’a ɗum.

Jawe, sarka, be yari, yari man ɓe ɗowaɗa ɗum on ha noppi, sarka man bo ɓe ɗo waɗa ɗum on ha daa nde, nda ɗum ha kwali majum, a wawan a nafti ra to a timmini sai a lorna ha kwali man a maɓɓa.

Debbo oɗo fauni oɗo dari hokki ɓawo oɗo ɓorni riga mako yelo besal lamanko je jens o do habbi gasa mako senditi ɗiɗi. Gasa majum bodo mari kolo guda ɗiɗi, ɗon boɗejum ɗon bo kofi be milk.

Jawe, yari be Sarka, yari man ɓe ɗo waɗira ɗum'on ha noppi, kanjum ɗo hunde faune'on je roɓe. Ha hunde Dande bo Sarka ɓe ɗo habɓa ɗum'on ha Dande kanjum fu je Faune'on.

Fijirde fiyobɓe bol bikonji on ɓeɗo fira bol ha babal filin bol majum, ɓeɗo ɓorni kareji maɓɓe je ɓe firta bol be man, ɓeɗo ɓorni riga maɓɓe be sallaji maɓɓe petel.